tihi n-saya tihi maa gbuni ka sitɔɔ zaya ka bɛ niŋ sitɔɔ maa kamani loori la ka bɛ nɛma be di puuni ka paɣa so za sitɔɔ maa gbuni paɣa maa pirila namdi piɛlla ka gbibi baaji sabinli

Lɔra n-tam palli zuɣu lɔra maa puuni so nyɛla zaɣ' ʒee ka so nyɛ zaɣ' sabinli ka yino maa nyɛ zaɣ' tapilim ka laati pooli saya ka saɣiri bini zaya ka nyɛ zaɣ' ʒee

daadama n-zaya daadama maa ni bihi beni ka ninkura beni bibihi maa puuni ka so ye daliya ka di niŋ zaɣ' piɛlli ninkura maa puuni so yɛla daliya sabilinli di mini di jinjam waɣinli ka gbubi maikurofoon o nuu ni ka so yɛri o yɛltɔɣa ka zaŋ nangbanipɔbirigu n-zaŋ pɔbi